Esikolweni semfundo yaphansi esabantwana abancane. Abantwana bahlezi ecansini elihle omunye umntwana umile uyabatshela inganekwane abanye balalele.

Isikolo abantwana abancane, abantwana abancane balombalisi wabo bakhululekile. Kuqakathekile ukuhambisa umntwana eskolo esamncane ukuze akhule esithanda isikolo.

Abantwana bemfundo yaphansi iphrayimari. Abantwana laba bahlezi ezitulweni abanye bamile, umbalisi ukhona phambi kwabo abantwana bayafunda izifundo ezitshiyeneyo esikolo.

Isikolo sabantwana abancane abantwana bahlezi ecansini banikezwa ukudla bonke bathabile ngoba ukudla bayakuthanda. Kuqakathekile ukunikeza abantwana abancane ukudla ukuze bekhule beqinile bengela mikhuhlane eminengi.

Isikolo semfundo yaphansi "iprimary". Isikolo lesi siyakhwe kuhle ngezitina ezibomvu ,njalo sihlanzekile. Abantwana kumele bafunde endaweni ehlanzekileyo ukuze bengatholi imikhuhlane njalo bafunda bekhululekile.

Isikolo semfundo yaphansi iprimary ,kulabantwana abanengi abadlalela egroundini. Abantwana laba bayenza imidlalo ehlukeneyo .Imidlalo eminengi iyancedisa abantwana ukuthi imzimba yabo ikhule iqinile.

Isikolo semfundo yaphansi iprimary, isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu, silomgwaqo olungiswe kahle kakhulu phakathi kwesikolo. Abantwana bayahamba eskolo bekhululekile ukuthi bayefunda izifundo zabo.

Isikolo sabantwana abancane. Isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu. Kuqakathekile ukuhambisa abantwana esikolo. Kuyayenza impilo yabo ibenhle, bathole imisebenzi abayithandayo.

Abantwana bemfundo yaphansi iprimary. Abantwana laba babuthene ,abanye bathwele amagabha alezinhlanyelo zezihlahla phakathi. Bazahamba beyehlanyela izihlahla lezi. Bayafundiswa ukuqakatheka kwezihlahla.

Isikolo semfundo yaphansi iprimary kulendawo lapho abantwana abageza khona izandla .Kuqakathekile ukuthi abantwana bekhule bekwazi ukuhlanzeka lokugeza izandla zabo uma bevela esambuzini loba besidla.

Isikolo semfundo yaphansi iprimary . Isikolo lesi sihle kakhulu. Siyakhwe safakwa indlela, eyokuthi abantu bahambe ngayo benganyatheli utshani.

Isikolo sabantwana abancane esemfundo yaphansi e primary, isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu ngezitina ezincane ezibomvu. Abantwana abancane bahanjiswa esikolo ukuze bekhule bekwazi ukuthi ukufunda kuqakathekile.

Isikolo semfundo yaphansi i primary isikolo lesi siyakhwe kuhle, abantwana besikolo abanengi bahamba ukuyafunda belungiselela impilo yabo yakusasa. Kumele abazali sithumele abantwana esikolo.

Isikolo semfundo yaphansi eseprimary .Isikolo lesi siyakhiwe kuhle ,sakhiwe ngezitina ezibomvu ezincane. Abantwana bayahamba hamba esikolo. Abanye sebekhanya sebehamba endlini ngoba sebeqedile ukufunda kwabo kwalelo langa.

Esikolo sabantwana abancane ese primary, abantwana bayabuya esikolo besiyafunda ngokudlala labanye. Kuqakathekile ukuhambisa umntwana esikolo ukuze akhule ekwazi ukuqakatheka kokufunda.

Isikolo sabantwana abancane ephrayimari abantwana bayahanjiswa esikolo besesabancane ukuze bafunde bathole ukuphila kahle uma sebekhulile, kuqakathekile ukuhambisa abantwana esilolo.

Isikolo semfundo yaphansi eprayimari, umduli ubhalwe amabala amakhulu. Abantwana abanengi uma bekhangele bayabala. Kuqakathekile ukuthi abantwana behlale bebala ukuze bebekwazi.

Isikolo semfundo yaphansi. Isikolo lesi silamatafula lamabhentshi okusetshenziswa ngabantwana uma bebhala. Abantwana bayabe behlezi emabhentshini.

Abantwana besikolo. Abantwana laba bafunda ezemfundo zaphezulu zesekhondari. Basendlini yokufundela lapho abasebenzisa khona amakhompiyutha. Amakhompiyutha ayanceda kakhulu abantwana ezifundweni zabo.

Isikolo semfundo yaphezulu, abafundi babuthene befundiswa ukulungisa umtshina, abafundi laba yikabo abafundela ukuba ngabo makanika.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu abangamantombazana beluka ikhanda lomunye untombazana ohlezi phansi. Abanye amantombazana abukele.

Esikolo esemfundo yaphezulu esecondary kulabafundi abafundela ukuba ngabomakanika. Balemitshina phambi kwabo abayifunda ngayo ukuthi babe ngabo makanika.

Isikolo semfundo ephezulu (secondary) kulobaba osebenzisa umtshina omkhulu umtshina lo uyasetshenziswa ngabantwana uma befundela izifundo zabo zokuba ngabomankanika.

Isikolo semfundo yaphezulu esecondary abantwana bayafundiswa imsebenzi yezandla. Laba abantwana bafundela ukwakha, kuhle ukufundisa abantwana imsebenzi yezandla ngoba bazafunda ukuzenzela izinto zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu ese Secondary. Abantwana bafunda izifundo ezitshiyeneyo ezihlanganisela izifundo zokusebenzisa izandla. Kulomntwana ofundela ukuyakha.

Isikolo semfundo yaphezulu iSecondary, abafundi bafunda izifundo ezitshiyeneyo ezihlanganisela ezescience .Lapho abafunda besebenzisa imitshina.

Isikolo semfundo ephezulu abantwana besikolo bayafundela imsebenzi yezandla etshiyeneyo bafundela ukuthunga besebenzisa imitshina.

Esikolo sabantwana abakhulu eSecondary. Abantwana abahlanganisela abafana lamankazana bafundela umsebenzi wezandla. Umsebenzi okuba ngabomakanika. Bayakhangela umbalisi ebatshengisa ukusebenzisa umtshina.

Esikolo esabantwana abakhulu iSecondary. Isikolo lesi silezitulo lamatafula. Abantwana kubalula uma behlezi ezitulweni bebhalela ematafuleni.

Eskolo semfundo yaphezulu abantwana bahlezi bebhala umhloliso. Wonke umntwana angafunda kumele abhale umhloliso ukuze abone ukuthi akufundileyo wakubamba yini.

Abantwana besikolo abafana lamankazana , bamile bephethe izihlabelelo. Bayahlabela ingoma ezimnandi ezenza behlale bejabulile bekhululekile engqondweni.

Isikolo semfundo yaphezulu isecondary, isikolo lesi sinhle kakhulu . Abantwana bayakhuthazwa ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo ukuze balungiselele impilo yabo yakusasa.

Umbalisi ubhala ebhodini, ebhalela abantwana ukuthi babale esikolweni semfundo yaphezulu. Abantwana bayabala befunde bezwisise ukuze uma bebhala imihloliso yabo bapase.

Esikolo semfundo yaphezulu kulabantwana abadlalela phakathi kwesikolo. Abantwana laba bayadlala bekhululekile. Kuqakathekile ukudlala ngoba kuyayenza ingqondo ihlaliseke njalo kuyayenza izifundo zingene kuhle.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bahlezi ezitulweni endlini yokubalela, kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo behlale bebala.

Isikolo senfundo yaphezulu I secondary, isikolo lesi sikhulu njalo sihle. Abantwana uma bephuma bachapha umgwaqo omkhulu . Kumele abantwana bafundiswe ukuchapha umgwaqo ukuze benganyathelwa zimota.

Isikolo semfundo yaphezulu esekhondari, isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu. Abantwana bahamba besiya funda izifundo zabo kulesi sikolo, kuqakathekile ukuhambisa abantwana esikolo ukuze babe lempilo enhle.

Abantwana abanga bafana abafunda esikolo semfundo yaphezulu e secondary bahamba besiya esikolo, kuqakathekile ukuhambisa abantwana esikolo ukuze bathole imsebenzi emihle.

Esikolo semfundo yaphezulu isecondary abantwana bahlezi phansi ukhona omunye ontombazana omileyo umbalisi ume phambi kwabo ukhulimisana labantwana besikolo.

Isikolo semfundo yaphezulu isekhondari, kulabantwana abahamba hambayo esikolo, isikolo lesi siyakhwe ngezitina ezincane ezibomvu sihle kakhulu njalo sikhulu.

Isikolo esemfundo yaphezulu isekhondari. Isikolo lesi sihle kakhulu. Kulezihlahla ezinkulu. Izihlahla lezi ziyasebenza ukuvikela umoya.

Isikolo semfundo yaphezulu iSecondary. Isikolo lesi siyakhwe ngezitina ezibomvu ezincane. Siyakhelwe duze lentaba. Kulomntwana omncane omileyo.

Isikolo esikhulu esihle esemfundo yaphezulu e secondary abantwana bahamba esikolo besiya funda izifundo zabo ukuze bathole ukuphila kahle empilweni zabo badingele imsebenzi abayifunayo.

Abantwana besikolo bemfundo yaphezulu isecondary abantwana bahlezi phansi bayafunda. Kukhanya bonke balalele, kuqakathekile ukuthi bafunde bazwisise izifundo zabo ukuze bayephambili ngempilo.

Abantwana besikolo esemfundo yaphezulu. Abantwana laba bayahlabela. Kulomntwana omi phambi kwabo obahlabelisayo. Kuqakathekile ukuhlabela ngoba kuyakhulula abantu engqondweni lasenhliziyweni.

Abantwana besikolo abasesikolo semfundo yaphezulu yesecondary. Abantwana bahlezi abafana lamankazana bafunda esikolo. Umbalisi ume phambi kwabo.

Isikolo esemfundo yaphezulu isekhondari kulabantwana abahambayo phandle. Isikolo lesi sikhulu njalo sihle. Kulezihlahla emaceleni ezivikela umoya.

Isikolo esemfundo yaphezulu isekhondari. Isikolo lesi sikhulu njalo silabantwana abanengi. Abantwana bamile balalela umbalisi ebatshela okokwenza.

Esikolo semfundo yaphezulu esekhendari kulabantwana abasegedini lesikolo. Abafana abakhulileyo labantwana abancane. Isikolo lesi sakhiwe kuhle kakhulu.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bahlezi phansi amantombazana labafana. Bayenze isigombolozi phakathi kulombalisi obafundisayo ngempilo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu eSecondary, abantwana babuthene endaweni eseduze leganga. Bayafundiswa ngokwemvelo ukuthi bagcina njani imvelo.

Isikolo semfundo yaphezulu isekhondari, abantwana besikolo bahlezi emabhentshini bayabhala. Umbalisi ume phambi kwabo abantwana besikolo mele bafunde ukuze impilo yabo ikhanye.

Abantwana beskolo saphezulu esecondary. Abantwana laba abangamantombazana bame emnyango webhasi, bangena ebhasini ukuyathola izfundo ezinye kweyinye indawo.

Isikolo semfundo yaphezulu, kulabantwana besikolo abahlezi phansi kulomunye omileyo. Labakhulu besikolo bakhona baphakathi kwabo. Abantwana balalela imfundo evela kibo .Kuqakathekile ngoba kuyabanceda empilweni.

Isikolo esemfundo yaphezulu isekhondari, isikolo lesi sikhulu siyakhwe kuhle kakhulu njalo sihlanzekile, kulezi hlahla ezinkulu ezincedisa ukuvikela umoya.

Isikolo semfundo yaphezulu esiyakhwe kuhle kakhulu, abantwana bahamba kulesi sikolo besiya funda ukuze balungiselele impilo yabo bathole imsebenzi abayifunayo empilweni.

Abantwana besikolo saphezulu iSecondary ,abantwana laba bagida umgido wesintu lokhu kuyabancedisa ukuthi behlale bekwazi amasiko akibo.

Isikolo semfundo yaphezulu, isecondary. Abantwana abangabafana lamankazana bahlezi phansi balalela umbalisi abatshela afuna ukuthi bakwenze.

Isikolo semfundo yaphezulu eSecondary, isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu. Siyakhwe ngezitina ezibomvu ezincane. Siyakhelwe duze lentaba. Kulomntwana omi phandle.

Isikolo semfundo yaphezulu, isecondary. Abantwana abanengi, abafana lamankazana, bahlezi phansi, ngaphansi kwezihlahla ezinkulu. Balalela umbalisi ebatshela okokwenza.

Umntwana wesikolo semfundo yaphezulu usendlini yokubalela ,uyafundiswa ukubala. Ukubala kuqakathekile kwenza umntwana azwisise izifundo zakhe.

Eskolo semfundo yaphezulu I secondary, iskolo lesi sihle. silezihlahla ezinkulu ezivikela umoya. Abantwana abanengi bayahamba eskolo besiyathola imfundo ezabancedisa empilweni.

Isikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi. Isikolo lesi siyakhiwe kuhle kakhulu. Abantwana abanengi abahamba eYunivesithi bafundela ukuthola imsebenzi emihle ukuze baphile kuhle.

Esikolweni semfundo yaphezulu kulabafundi abahamba hambayo phandle isikolo lesi sihle kakhulu. Abantwana abanengi bayaqhubekela phambili ngezimfundo zabo ngoba bafuna ukuphila kahle ezimpilweni zabo.

Isikolo semfundo yaphezulu iyunivesithi, isikolo lesi sihle lesi silezitulo ezinhle ezisetshenziswa ngabafundi uma befunda, isikolo lesi siqakathekile ngoba siyayenza abantwana bathole umsebenzi abawufunayo bangaqeda.

Isikolo semfundo yaphezulu iUniversity. Abantwana besikolo bahlezi phansi .Balalele umbalisi obafundisa emi phambi kwabo. Kuqakathekile ngoba kuzayenza bepase izifundo zabo.

Isikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi abafundi abahlanganisela amantombazana labafana bahlezi phansi belalela umbalisi ebafundisa. Umbalisi ubafundisa emi phambi kwabo.

Isikolo semfundo yaphezulu i yunivesithi, isikolo lesi siyakhwe kuhle njalo sihlanzekile. Abantwana abanengi abafika eyunivesithi bafundela ukuthi bathole imsebenzi abayifunayo baphile kuhle empilweni zabo.

Iskolo semfundo yaphezulu iyunivesithi. Iskolo esi siyakhwe kuhle abantwana bahamba besiyafunda kulesiskolo ukuze balungise impilo yabo bathole imsebenzi abayifunayo

Iskolo semfundo yaphezulu , eyunivesithi. Iskolo lesi siyakwe kuhle kakhulu. Abantwana bayaqubekela phambili ngezifundo zabo ukuze bathole imisebenzi abayifunayo babe lempilo enhle.

Isikolo semfundo yaphezulu i yunivesithi abantwana besikolo baya hamba hamba phandle, isikolo lesi sihle kakhulu. Kuqakathekile ukuthi abantwana beqhubekele phambili ngezimfundo zabo ukuze bazuze imsebenzi abayifunayo.

Isikolo saphezulu iyunivesithi kulabantwana abahlezi ezitulweni. Abantwana laba bayafunda izifundo phakathi kwekhompiyutha enkulu esemdulwini.

Isikolo semfundo yaphezulu iYunivesithi. Abafundi bayahambahamba phandle. Isikolo lesi sihle kakhulu. Kulebhasi emileyo esetshenziswa ngabafundi. Kuqakathekile ukufunda ngoba kuyakwenza ubelomsebenzi owufunayo.